Uundama womeya owa simana, oshoka aantu ohaa tula mo oohi dhawo ano taa munu oohi, nongele dha koko ohaye dhi kutha mo nokudhi fala komangeshefelo nenge nditye taya li momagumbo. Ano uundama mbuno ohaye wu tekele nominino, nenge nditye taya tekele mo omeya nomayemele, osho wo ngele omvula ya lokele mo.

Aantu o haye yapo nedhiladhilo lyokuninga uundama wawo yo yene moka ha ya tulamo oonayilona meni opo ngele oya tekelemo omeya i ta ga pwinemo . Moondama mono oha ya tulamo oohi ano ta ya munu oohi dhawo, e ta dhi kokelemo nongele dhi indjipala oha ye dhi kwata e taye kedhi landitha.

Ominino dhomeya odha simana okukala dha tulwa nenge dhe enda mokati kiikunino, opo dhi tekele iikunomwa mbyoka ya kunwa moshikunino moka kaayi se kenota, oshoka ngele oya dhengwa koonte dhetango shinene ndele kapu na omeya, otayi si nenge yi tule ko iiyimati mbyoka kaayi na omeya.

Iikunino oya simana naantu ohaya dhike iikunino yawo pomahala mpoka ye wete kutya opu na evi ewanawa nokukunwa iimeno mbyoka ya hala okukunwa. Iikunino oya pumbwa okukala ya gamenwa noya dhikwa nawa noya siikilwa, opo iimeno mbyoka tayi mene mo kaayi fundulwe mo kiinamwenyo mbi ya pota ngaashi oombuku.

Ominino odha simana oshoka ohadhi kala dha tulwa miikunino ano dheenda pevi tadhi tekele iimeno mbyoka ya kunwa miikunino opo kayi se kenota yo kayi se komutenya omolwa kayi na omeya ga gwana.

Otu na omatale ga yooloka moshilongo osho wo oondama moka tovulu okukwata mo oohi ndhoka dheya mo nefundja uuna omvula ya loka. Aantu ohaye dhi fala komangeshefelo osho wo momagumbo ya ka lye .

Opena omahala goku kwii uvithila nawa mpoka hoyi po owala ongoye awike nenge nokuume nookahewa koye mu kiiyuvithe nawa, ano tamu kadhengwa kombepo nomeya wo moka tamuvulu oku kambwinda.

Iikunino oyasimana oshoka ngele iiyimati mbyoka yakunwa mo oyakoko noyatula ko aantu ohaye yi fala komahala gokulandithila eta ya mono mo oshimaliwa shoka ta ye kiikwatha nasho.

Opu na iinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo ya edhililwa mehala ndoka hali ithanwa haku ti Okashana. Aantu oha ya zi kiilongo ya yoolokathana etaa futu oshimaliwa opo ya ethelwemo mehala olyo tuu ndoka. Oshimaliwa shika ohashi yi moshiketha shepangelo.

Moshilongo omuna omuthigululwakalo odhindji , ano kehe omihoko odhi itayela momuthigululwakalo dhawo. Aasamane yamwe ohaya zala iikafa , yamwe ohaya zala iipa yoongombe nenge iipa yiinanwenyo, yo yamwe ohaya zala omalapi. Ano osho yi itayela.

Osha simana okweeta po oshikunino shoye ngoye mwene, e to kala to sile oshimpwiyu uumeno woye mboka kuza petameko sigo wa koko lela opo shampa wa tula ko iiyimati ohoyi kutha ko nee etoyi fala komangeshefelo wuke yi landithe nenge yimwe to pe aanegumbo yoye.

Omvula ngele oya loko aantu ohaa pulula momapya gawo e taa kunu mo omahangu. Ngele oga koko oha ga tulako omitse ndhono hadhi teywako opo aantu ya kuthemo iilya. Iilya oha zi uusila mbono hawu telekwa onga oshimbombo.

Momahala ngoka ga edhililwa iinamwenyo mbyoka ya gamenwa, ito vulu okuya mo koompadhi. Aatalelipo ohaye ya noohauto dhawo ndhoka haya ende mo nadho momahala ngaashi mokashana, oshoka omu na iinamwenyo yimwe ya ninga oshiponga tashi vulu okukunukila kolutu, mo omu na wo yimwe mbyoka to vulu okushi guma.

Aantu ohaya tungu uundama wa yoolokathana. Wumwe owekuma wo wumwe owoonailona nohaa tula mo omeya e taya tula mo oohi, ano taa munu oohi. Ngele dha koko nodhi indjipala ohaye dhi kwata mo nokudhi fala komangeshefelo, opo ya ka konge oshimaliwa.

Aanafaalama ohaya kunu iikwamboga yawo, mbyoka ngele ya koko noya tula ko haye yi fala komangeshefelo, opo ya mone mo oshimaliwa shoku ikwatha nasho momagumbo naanegumbo yawo.

Omvula ngele ya loko, aantu e taya kunu omahangu momapya gawo ohaga koko nokutula ko omitse ndhoka hadhi tewa ko e tadhi falwa kolupale. Okuza kolupale omahangu ngoka ohaga pungulwa miigandhi, mbyoka ya kolongwa meni, opo ga kwate ethimbo ga liwe nomumvo gwa landula ko.

Oondundu ohadhi adhika handi ya lyookushiimba. Odha simana oshoka iinamwenyo ngaashi oondjima omo to adha tayi dhana moondundu omo tuu mo, yo aataleli po yaza kiilongo niilongo ohaye ya oku tala nkene uunshitwe woopala.

Opena iinamwenyo yimwe nkene ashike yili po oya gamenwa ano ya edhililwa mehala ndoka haku tiwa omEtosha. Iinamwenyo mbyono oya simana oshoka aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili nenge nditye kiilongo yi ili noyi ili ta yeya okutalela po iinamwenyo mbyoka nohaya futu tango manga inaa ye ethelwa mo mehala olyo nduu lyo. Iinamwenyo mbyono oya gamenwa opo wo omapipi tage keya geyaadheko.

Aantu ohaa tungu uundama wa yoolokathana moka haa tula mo omeya nokutula mo oohi dhoku muna. Oohi dhono ngele dha koko nodha indjipala, ohaye dhi kwata mo e taa kalya momagumbo ya dhenge po omukaga. Nenge ya fale komangeshefelo ya landithe iimaliwa yiikwathe monkalamwenyo.

Opuna uundjolo wa yoolokathana mboka aantu haya longitha okukwata oohi momatale, ano oohi ndhoka ohayedhi fala nee komangeshefelo yekedhi landithe yo ya mone oshimaliwa ano nditye oombongo nenge yedhi tande etadhi kukuta yo taya kala taya li megumbo onga osheelelwa shakehe esiku.

Aanafaalama yoondjuhwa, ohaa muna oondjuhwa dhawo, dhoka haye dhi tula miikuku ya yoolokathana, no ku kala taye dhi pele mo omeya niikulya. Iikulya ngaashi iilya, shampa nee dhiindji pala ,ano dha vala thathana ,ohaya kwata mo dhimwe noku dhi fala komangeshefelo opo ya landithe ya mone oshimaliwa.

Otuna omambakumbaku gayooloka moshilongo nogasimana oshoka gamwe omvula ngele yaloko ohaga pulula evi opo lininge epu aantu yakunemo omahangu niikunomwa ayihe mbyoka hayi kunwa momapya.

Omagumbo oga simana oshoka go omalukalwa getu. Aanu ohaa tungu omagumbo gayoolokathana, gamwe oga tungwa momakuma go gamwe oga tungwa momiti. Ngoka ga tungwa momakuma unene ohaga adhika moondoolopa, nokomikunda ogeliko owala koolimwe. Naangoka ga tungwa momiti ogo unene haga adhika momikunda.

Oondundu odha simana oshoka aantu oha ya zi komahala gi ili no gi ili ta ye ya okutala nkene uunshitwe wa opala, ano noondjima oko owala to adha dhalonda koondundu oko tuu ho, oondundu dhodhene ohadhi adhika koofalama dha handiya yokuushimba.

Omahala gokwiiyuvithila nawa oga simana, oshoka aantu ohaa zi koombinga noombinga dhoshilongo ye li nookahewa kawo, noshowo ookuume kawo, taye ya okwiiyuvithila nawa pomahala ogo tuu ngo. Gamwe ohaga futwa, gamwe ihaga futwa, nohapu kala uupundi wa gwana wokukuutumba uuna mwa loloka okudhana.

Opuna iinamwenyo mbyoka inaayi pitikwa oku kala po pepi naantu. Iinamwenyo mbino ohayi adhika nee pomahala ngaashi Etosha. Iinamwenyo mbino oya simana oshoka aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili okuya oku talela po iinamwenyo mbi. Omuntu opo wuyi tale owa pumbwa okufuta. Iinamwenyo mbino oya gamenwa opo omapipi gomo ongula ge yaadhe ko wo

Otuna oondama nomilonga dha yoolokathana moshilongo. Ano omvula ngele ya loko, oondama ohadhi udha omeya, noohi ohadhi kungulukile mo nomeya gefundja. Oohi dhoka ohadhi kwatwa nokufalwa komangeshefelo, nenge tuka lye momagumbo tudhenge po omukaga.

Iikunino yongashingeyi, aantu ohaye yi tekele ominino. Ano ngele omvula inayi loka, nenge ndi tye pethimbo lyokwenye, aantu ohaa kutha owala ominino opo ya tekele iikunino yawo, no yi zize yo yi koke noyi tule ko, nongele ya tula ko iiyimati, aantu ohaye yi kutha ko e taye yi fala komahala gomangeshefelo ya ka landithe.

Aanafalama ya yooloka, mboka ye na iikunino ohaya longitha ominino dhokutekela iimeno yawo, opo kaayi se komutenya. Niimeno mbyoka ngeke tayi tekelwa ethimbo kehe ohayi koko neendelelo nohayi tula ko iiyimati iiwanawa mbyoka inayi sa omutenya omolwa esiloshimpwiyu lya gwana.

Otuna iinamwenyo yagamenwa moshilongo ngaashi oonkoshi, oonduli, oondjamba nosho tuu. Iinamwenyo mbyoka ohayi adhika mehala hali ithanwa okashana. Aantu ohaya zi kiilongo yayoolokathana okuya ya talele po ehala ndyoka no haya futu oshimaliwa.

Ope na iinamwenyo mbyoka yi ikalekelwa, ano ye edhililwa mehala ndyoka hali ithanwa Etosha. Iinamwenyo mbyoka ohayi ya okutalelwa po kaantu yi ili noyi ili, yamwe otaya zi moshilongo yamwe otaya zi kiilongo yi ili noyi ili. Iinamwenyo mbyono oya simana, oshoka yimwe oyi na wo nomaniga ngoka haga tetwa ko noge na iimaliwa. Ano iinamwenyo mbyono inayi pitikwa okudhipagwa ngaaka owala.

Opena omahala ngoka haga dhanenwa kuunona, ohaga adhika nee moondolopa nenge poosikola. Ano omahala ngoka oga simana oshoka uunona oha wu zi komahala gi ili nogi ili nenge komagumbo tawu ya oku yi uvithila nawa pomahala ogo tuu ngoka, wo tawu dhana nuukwawo.

Oondundu ohadhi adhika unene moofaalama dhoko mbinga ndjiya yokushimba ano koondundu hoka oto adha kwalonda oondjima taadhidhana nenge dhahala nga okukala dha londa, osho wo aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili unene tuu aatalelipo yaza miilongo yi ili noyi ili taye ya okutala uushitwe.

Oondundu odha simana oshoka ohadhi nana aataleli okuza kiilongo ya yoolokathana . Ohaya futu oshimaliwa opo ye ethwe ya ka tale oondundu niinamwenyo ngaashi oondjima oko to adha ya londa kombanda yoondundu hoka ano tayi dhana.

Moshilongo omuna omahala ga yoolokathana gokwiiyuvithila nawa, naantu ohaya yiko nookuume kawo nenge nditye nookahewa kayo, yatya oonyama dhawo taya yotha, iikunwa yawo nopena wo omeya ngoka to vulu okumbwinda ngele wa hala.

Efuta olya simana molwaashoka aantu ohaazi komahala giili nogiili tayeya okutalelapo nokwiiyuvithila nawa pefuta. Mefuta omuna iinamwenyo ngaashi oohi noshowoo oombwa dhomomeya.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuthaneka, ano uunongo womoonyala. Ohaa longitha oombamba dha yooloka okuthaneka, okweeta po iinamwenyo nenge omuntu, te ku thaneke owala ngaashi wu li.

Omvula ngele inayi loka nawa, aantu ohaya longitha ominino. Okutekela iilya yawo, yi koke nombili noyi yituleko. Ohaya vulu okuteya, osho wo okukutha ko sha tashi kwathele monkalamwenyo. Ominino ohadhi kala dha enda mokati komapya, ohashi pumbwa omunamapya a patulule opomba, go omeya taga yi moondjila yiilwa.

Otu na oondundu dha yoolokathana moshilongo, dhimwe odha ningwa po owala kevi ndoka lya ndumbala ombepo sjo tayi pepe. Dho dhimwe okomamanya ngoka ihaga vulu okutatulwa. Ohadhi nana aataleli mboka haya zi kiilongo yi ili noyi ili nohaya futu oshimaliwa opo ya ethelwe mo mehala olyo nduu ndo. Niinamwenyo ngaashi oondjima oko to adha dha londa hoka.

Iihwa oya simana, nenge nditye omithitu odha simana, oshoka omo ha tu litha iinamwenyo yetu opo yaa ha se kondjala. Yo opu na wo iinamwenyo ndyoka yomoluhwa owala ano ihaa yiya popepi naantu, nuudhila wo omo hawu tungile iihandhila yawo eta wu vala omayi nenge nditye tawu valathathana.

Omilonga odha simana oshoka aantu ohaya kwata mo oohi nuunete mboka hawu ithanwa taku ti uundjolo. Ano oohi ndhoka ohayedhi fala komangeshefelo e taya mono mo iimaliwa yawo naantu ohaya longitha woo iiyenditho yomomeya oku taaguluka omilonga odho tuu ndhoka okuya komahala gi ili nogi ili.

Otuna omambakumbaku gayooloka moshilongo nogasimana oshoka kehe limwe ohali longo oshilonga shalyo, gamwe ohaga tete omwiidhi uunene tu ongwena ngaashi pomahala ganika uupale wokudhanena etanga opo omwiidhi ngono ongwena ndjono yaahatse aantu mba tayadhana etanga.

Ohatu longitha ominino okutekela iikunino yetu ano omiti ngele odha koko e tadhi tula ko iiyimati aantu ohaye yi likola ko nenge nditye ohaye yi teya ko nokuyi fala komangeshefelo osho woo momagumbo ya ka lye naanona yawo.

Oto vulu okuninga ofaalama yoye yoondjuhwa moka ngele dhi indjipala hovulu okukwata mo dhimwe nokudhi fala komangeshefelo dhina omwenyo nenge wedhi dhipaga. Omayi ngoka haga valwa koondjuhwa oto vulu okuga kutha mo tokalongitha omashina gopashinanena opo wutendule uuyuhwena.

Oondundu odha simana oshoka ohadhi nana aataleli po, okuza kiilongo ya yoolokathana nohaya futu oshimaliwa, opo ye ethwe yaka tale oondundu, niinamwenyo ngaashi oondjima oko to adha ya londa koondundu oko tuu hoka tayi dhana.

Otuna oondundu moshilongo ndhoka hadhi adhika handiyaka lyokuushimba. Dhimwe odheetwa po kevi lya ndumbala ombepo sho tayi pepe. Dho dhimwe odhomamanya ngoka ihaaga vulu okutatulwa. Iinamwenyo ngaashi oondjima oko to adha dha londa hoka nohadhi nana aatalelipo taya zi kiilongo ya yoolokathana.

Opuna iinamwenyo mbyoka yi ikalekelwa mehala ndoka haku tiwa omEtosha, iinamwenyo mbyono oyili mo omaludhi gi ili nogi ili muna omayoka, muna oondjamba, muna oonkoshi, muna oonduli nosho woo. Iinamwenyo yimwe oyina ooniga ndhoka shampa wedhi tete ko nenge nditye omayego etokega landitha oho mono mo iimaliwa oyindji.

Oondundu odha etwa po kevi ndyoka lya ndumbala kombepo, ano dhimwe odha etwa po komamanya ngoka itoo vulu okutatula. Oondjima oko to adha dha londa hoka, ano tadhi iyuvitha nawa, dho odha simana wo oshoka aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili, ano ndi tye aatalelipo taye ya okutala nkene uunshitwe wo opala.

Oto vulu okukwata oohi muundama mboka mwatunga ne yene megumbo. Ano aakuluntu nenge nditye aantu ohaya vulu okulanda uuhi etaya tula muundama moka ya tekelamo omeya nongele nee dhakoko ohayedhi kuthamo nokulya megumbo nenge yafale komangeshefelo.

Oondundu ohadhi adhika handiya lyokuushimba ano moofaalama unene tuu. Aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili tayeya oku tala uunshitwe oshowo kiilongo ya yoolokathana taya futu iimaliwa opo ye ethelwe mo ano noondjima omo to adha dha londa kombanda yoondundu ho.

Omvula ngele yaloko aantu ohaya pulula omapya gawo unene tuu omikunda, eta ya kunumo omahangu gawo, omakunde oshowo omakunde. Iilya mbyoka ngele yakoko , etayi tulako, ohaya kalanditha ano etaya mono mo oshimaliwa shokwiikwathela.

Oondundu ohadhi adhika handiya lyokuushimba ano odha simana oshoka aantu oha yazi komahala gi ili nogi ili moshilongo nokondje yoshilongo taye ya okutalelapo oondundu nenge nditye taye ya okutala nkene uushitwe nenge Kalunga ashitile ano oondjima oko woo to adha dha londa hoka ano tadhi dhana nenge nditye tadhi iyuvitha nawa.

Uuna aatalelipo tayeya moshilongo tayayi yaka talelapo omahala gi ili nogi ili ohaya adhapo oondunda ndhoka dhokulala ano ngele nee yazi moku iyuvitha nawa otovulu oku kathuwapo mondunda oyo tuu ndjoka.

Methimbo lyongashingeyi okukala wuna ofaalama yoye yoondjuhwa oshowo oombaka oshasimana oshoka nande owuniwe koluhepo lwoye otokalandithapo owala oombaka nenge oondjuhwa ndhoka wahala etomono oshimaliwa shoku ikwathela monkalamwenyo, ano ohadhi tekulwa niilya oshowo omeya.

Oongombe odha simana ohoka uuna pena iituthi yomanyanyu nenge yomaluhodhi, aantu ohaa tsele oongombe odho tuu dhoka dhiliwe kaantu mboka taye yamo, ano otovulu woo natango okudhipaga ongombe nenge nditye okwandambi etoyi fala komangeshefelo opo wumone mo oshimaliwa.

Omambakumbaku oge li pamaludhi nohaga longo iilonga ya yoolokathana, oshowo oga simana. Opu na embakumbaku ndyono nkene li li po ohali helele iilya, ano tali tete mo oomwiidhi ndhoka dhi li pokati kiilya, opo iilya yi mene nawa ya hapa noyi tule ko omitse ominene.

Aakwashigwana oha yayi komilknga nuundjolo mboka haya ka kwatitha nawo oohi ano oohi ndhono oha yedhi fala komangeshefelo ya kalandithe opo woo yamonemo oshimaliwa nenge momagumbo ya kalye onga osheelelwa nenge woo yedhi tande etaye dhi kukutike yeke dhilye komasiku gokomeho.

Otuna uundama wayolokathana moshilongo, wumwe owatungwa nomakuma, wo wumwe onoonailona. Aantu oha ya tulamo oohi ndhoka ta ya munu, noku dhi kuthamo uuna dha indjipala, eta ye dhifala komangeshefelo, opo ya mone iimaliwa.

Otu na omambakumbaku ga yoolokathana moshilongo, ano omambakumbaku ngono oga simana oshoka kehe limwe ohali longo oshilonga shalyo. Gamwe ohaga tete omwiidhi ngaashi muupale nenge pomahala gokwiiyuvithila nawa opo ongwena ndjoka yi kale yi thike pamwe, kaayi kale onde yi tse nande okuli meengolo dhaantu, go gamwe ohaga pulula.

Moshilongo omuna oondoolopa dhayoolokathana osho wo oopate dhatungwa mokati koondoolopa moka omahauto haga ende guuka komahala gi ili nogi ili, nomatungo wo ngoka gamwe oongeleka, gamwe omagumbo nosho wo tuu oosikola.

Iikunino oya simana oshoka shampa iikunomwa ya mene noya koko nawa e tayi tula ko oto vulu oku keyi landitha, ano to ka landitha iiyimati oyo tuu mbyoka e to mono mo iimaliwa shoka to vulu okwiikwathela nasho.

Ondundu oha dhi adhika handiya yokuushimba. Odha simana oshoka aantu oha ya zi komahala gi ili, nogi ili, nokiilongo woo yi ili, noyi ili, tayeya oku dhi tala. Oondundu dhimwe odha etwa po kevi lya ndumbalala kombepo, dho dhimwe okomamanya ngoka iha ga vulu oku tatulwa, noondjima oko to adha dha londa hoka ta dhi dhana.

Oohi ohatu dhi kwata unene momilonga, mefuta osho woo muundama, ano odha simana oshoka aantu shampa yedhi kwata odhindji dhimwe ohaye dhi fala komangeshefelo dho dhimwe taye dhi fala momagumbo yaka lye onga osheelelwa.

Uundama owuli pamaludhi ano ohawu kala wa yoolokathana wumwe owa tungwa nomakuma wo wumwe onoonayilona. Aantu ohaya tula mo omeya taya munu oohi ngele dha koko oha yedhi kuthamo yakalandithe yo yamone iimaliwa ya kalande oompumbwe dhawo.

Oondundu odha simana oshoka iinamwenyo ngaashi: oondjima omo to adha tadhi dhana moondundu mo anho dha londa, naantu wo ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili tayeya okutala uushitwe, anho nkene oondundu dha ningwa po. Anho oondundu odha simana oshoka aantu mboka sho tayeya muka ohaya futu iimaliwa opo ya ethelwe mo.

Konyala oondundu ohadhi adhika moofaalama ndhoka dhi li kombinga ndjiya yokuushimba. Ano oondundu odha etwa po kevi ndyoka lya ndumbala ombepo sho tayi pepe. Naantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili taye ya okutala oondundu osho wo oondjima nadho oko to adha dha londa koondundu ho. Ano oondundu odha simana.

Moshilongo omuna omatale momilonga moka thimbo limwe odheyamo nefundja sho omvula ya loka shinene nenge dha tulwamo kaantu. Ohaye dhi kuthamo tafale komahala gomangeshefelo yalandithe ya mone iimaliwa nenge yafale komagumbo yakateleke osheelelwa.

Opuna oofaalama ndhoka nkene owala dhilipo odhoondjuhwa ano nditye yoo okoohadha. Aantu ohaa kuthamo oondjuhwa dhomwaalu ngoka yapumbwa etaya opo yaka landithe nenge yalye wo onga oshiyelelwa momagumbo. Yo taa kuthamo woo omayi etayega tula momashina gokutendula.

Ehala lyoku iyuvitha nawa unene tuu kuunona. Pehala mpano opuna omiti dha ziza nawa puna omatayiyela oshowo iidhanitho ayihe mbyoka hayi kala ya pumbiwa kuunona no kangwena ka tetwa nawa kazizia nokethike pamwe.

Omusamane ngoka a azala okambindja kolwaala olutokele a londa ke mbakumbaku ndoka ta li pulula, ano ta li opaleka pehala mpoka pwali pu na omwiidhi paife odha tetwapo .ko kooha dhehala oku na omiti za ziza nawa.

Oondjamba ano nditye ookahenge mboka ya thikamena omeya nuukahengegona wawo taya nu omeya. Omeya ngaka ohaya vulu okwiiyoga taya pindi nominkati yo taya iyogo molutu nohaya zi moluhwa uuna yasa enota ye ye yanwe omeya pomatale gopopepi.

Oongolo dhili mbali dhoka dhili moluhwa yimwe oya ntenteka onkwawo omutse ya hala uudhano mbela, moluhwa muno omuna nee omamanya, omiti dha kukuta naadhoka dha ziza dhoka hadhi liwa koongolo nayikwawo wo ya gwedhwapo

Methimbo nduno lyongaaashingeyi iimaliwa kayina mpa i haayi zi. Aantu ohaya kunu iikunino yawo yatulamo ashike omiti dhoka yahala okutya omamengo, okutya omakwaava, okutya omasiile nosho woo tuu. Uuna nee yatulako oholikolako nee nenge toteya ko iiyimati mbyoka e toyi fala komangeshefelo nenge mulye megumbo naantu yaayeni.

Omuntu athikama koondundu dhoka dha eta po esilu. Mesilu mono omuna omeya taga tondoka ano taga kunguluka ko kooha hwiya okuna woo oondundu oonde dha ninga dhafa omalambo mpaka naampeyaka.

Aasamane yeli yaali ya tumba onete yu udha oohi, ngu a kwata kombinga hwiya, ngu a kwata kombinga hwiya yeli momeya mokandama moka yakwata oohi.

Iitenda yafikilwa ya etapo okandoloma meni omwatulwa onayilona e tamu mu tulwa omeya opo kaa ga pitemo .Iitenda mbino oyafikilwa yaningwa uundoloma walandulathana wuli melandulathano, wumwe owuna omeya wumwe ka wunasha.

Eyoka lyombome ndyoka liidhingila Eyoka lyombome ohali li iinamwenyo lyo ohali li woo naantu. Eyoka ndino ohali hutupo aantu nenge iinamwenyo nenge kehe shoka hali vulu okulya. Eyoka lyombome ohali adhika unene miihwa mbyoka ya thita ihamu kala lela aantu.

Opu na omahala gamwe, nkene ashike lyili po nenge ano ndi tye, nkene ashike aantu yeli tunga po, olyo ku dhanenwa ashike nenge lyoku iyuvithila nawa, tali dhanenwa kuunona mboka uushona. Omahala ngaka ohaga kala nee ge na omataiyela nuungwena, nosho wo uudhanitho awuhe wa pumbiwa kuunona.

Uuna aantu yapulula momapya gawo nenge miikununo , etaya kunu, iimeno etayi koko yaadha okutewa , aantu ohaya endemo taya kongo mbyoka yakoka, opo yakalandithe oshowoo yaka lye momagumbo gawo.

Embakumbaku lyomatemo omazizi tali pulula, ano otali pulula mepya nenge moshikunino opo aantu yakune mo iikulya yawo, iiyimati , nenge omahangu oshowo oyindji yindji ayihe mbyoka hayi kunwa momapya.

Oshikunino shoka sha ningwa oondjila ondeendeka dhili melandulathano, moondjila omwa tulwa oopayipi dhoka tadhi zi omeya taga tekele oshikunino osho tuu shika shaashi opo shakunwa uumeno natango ku wuwete kutya mbu wa kunwa mo uushike.

Opu na wo uushina mboka wa ndulukwa. Nkene owala ke li po okokufula owala mevi. Uushina mbuka ohawu longithwa okuteya unene iikwamboga mbyono hayi adhika mevi. Ohaka hogolola kokene kutya shino osha koka shino inashi koka.

Uuna ondjuhwa ndjono ondumentu ano ndi tye ekondombolo naa ndjoka onkiintu dha londathana ohadhi eta po omayi ngoka haga langelwa kondjuhwa onkiintu , opo ga tendule mo uuyuhwena dho dhi indjipale. Oondjuhwa ndhino oto vulu okudhi dhipaga e to dhi fala komangeshefelo nenge mu lye megumbo.

Omukadhona a thikama moondundu moka mu na omwiidhi gwa kukuta nomamanya wo guunene wa yoolokathana. Gamwe omashona unene go gamwe oge li pokati nomiti wo dha kukuta ndhoka kaadhi na we omwenyo.

Okashina kolwaala olutiligane hoka haka teyako iiyimati mbyoka yapya. Okashina hano ohaka longithwa opo kaninge iilonga iipu yaanafaalama mboka yena iikunino mpaka naampeyaka.

Omuti ngoka guna iitayi oyindjiyindji ano gwiitopola miitayi, gwaziza nawa, go oguli moluhwa hoka ohaku tungilwa uudhila oshowoo nomayoka oko haga uhala gagondja niithitukuti oyindji iikwawo yomomaluhwa.

Omusamane ngoka a teya konima sho Ali a kunu oonyanga dhe, otedhi gongele ko opo e ke dhi landithe nenge a teleke ta longitha ku tula miiyelelwa. Oonyanga dhino ohadhi falwa moostola nenge pomatala nenge nditye ano pomangeshefelo.

Mongashingeyi hawu unene naana to adha aantu taya ka kwata oohi komatale nenge komilonga. Aantu ohaya thikameke uundaama pomagumbo gawo mboka wa longwa monailona, e taya tula mo oohi, ano taya munu oohi dhawo momagumbo. Oohi ndhika ohadhi valathana, nuuna dha koko ohaye dhi kwata mo noku ke dhi landitha.

Uuna omvula ya loka, omeya ohaga kuunguluka nohaga kuungulukile moondombe, ngele pehala mpoka opu na oondombe nenge pwa siluka. Momeya moka oto vulu oku adha mo iinamwenyo oyindji yomomeya ngaashi oonkwinkwiti nuudhila womomeya noshowo omayoka noohi.

Aakulukadhi naasamane ya zala omakalanyana omambulawu, taapakale omatama ngoka ga likolwa kooyina gatiligana nawa, ohaga tetwa nokutulwa moombiga unene tuu miiyelelwa.

Uuna aatu ya kuna iimeno yawo moshikunino, iikunino yimwe ohayi kala nee iinene noonkondo. Ohaya tulapo nee onkambadhala ndjono kutya, peha lyokutekela kooshimwe nooshimwe, ano nominino, opuna uupomba mboka hawu ipatulula woowene, ethimbo ngele lyathiki opo wu tekele oshikunino ashihe.

Uundama mboka ha wu ningwa moothayila ohamu tulwa omeya, ngele owahala okutulamo oohi totulamo oohi dhoye opo dhi valathane ngoye wu dhi kuthemo uuna dha koka wukalandithe . Muundama muno otovulu woo oku kwatelamo omeya giimuna uuna uupomba wa pata iho longo we nuudhigu oho kutha omeya ngoka wakala watula mokandama.

Aasamane naakulukadhi yeli kooha dhetale lyomeya. Yamwe Oya tumba oonayilona dhomeya dhimwe odha mangwa nale dhimwe inadhi mangwa opo taya tu lamo.

Ehala lyoku iyuvithila nawa lya kundukidhwa kokangwena ka ziza nawa noka tetwa pamwe nuumbete woo woku lala uuna wayi momeya eto mbwindi shampa nee wa zimo ohoya eto lala kokambete wuuvite nawa, aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili ta yeya ya talelepo nokuya yi uyuvithe nawa pehala opo tuu mpa.

Aakulukadhi mboka ya kuutumba pondje yegumbo lyawo ye li yaali nokanona kawo, nagumwe wo e na okanona okashona ta yamitha ye li pondje yegumbo lyawo lya tungwa nomwiidhi pombanda. Opu na wo nomiti dha ziza nawa dha kundukitha egumbo lyawo.

Omamanya ngoka gandumbala ga londathana gamwe oga eta po oondundu. Oondundu ndhika ohadhi adhika wo kombinga yokuushimba ano koofaalama ndhoka dha gama kuushimba. Kombanda yoondundu okwa mena nomiti.

Omamanya golwaala olutiligane . Omamanya ngoka ohaga adhika moofaalama dha handiya yuushimba. Omamanya ngaka oga ningapo ondundu ndjoka haku vulu okulondwa ngaashi koondjima noshowo kiinamwenyo yomofaalama.

Otapu monika uumuti wu na oongala dha shemeka mawa, po opu na wo omiti dhimwe kaadhi na oongala, ano omiti dhomizile. Kohi yomiti dhomizile otaku monika ohawuto ya thikama, nehalandja alihe olyu udha ongwena ya ziza nawa.

Omukulukadhi gomukuluntu a thikama pokandama komeya hoka katungwa noondhopi dhosamende, mo meni lyako omuna omeya, a tya okayemele peke.

Opuna omamanya ngoka omanene noonkondo no itovulu okulitatula nuupu. Komamanya hoka oto vulu okwaadha ngaashi oondjima oko dha londa ano oko dhi hole okukala tadhi dhana hoka. Omamanya ngoka ohaga adhika wo moofaalama unene tuu ndhoka dha handiya yokuushimba.

Iipundi iyali nokataafula, mbyoka yi li pehala lyokwiiyuvithila nawa. Pehala mpaka oto yi po uuna wu li nookuume koye nenge ookahewa koye ,mwa hala oku ki iyuvitha nawa. Kombinga hwiya oku na oondundu oshowo evi lyolwaala olutiligane, ano evi lyokombinga yo kuushimba.

Okashina hoka oka tiligane ,kena elola kombinga okaluudhe ohaka longithwa oku pulula nenge ano oku longa opo evi lyi kale lya yelekathana nawa nenge lya longwa tali vulu oku kunwa omiti nenge iiyimati yi ili noyi ili.

Onduli osho oshinamwenyo oshileeleka muuyuni shi vule iinamwenyo ayihe, nosha thikama pomano ga ziza nawa noomwiidhi. Handiya yasho okuna wo ondundu tayi monikila kokule, onene yo onde yina oomwiidhi nuumuti wo uushona.

Omumati gwomugudjuka ngoka a thikama pokati koondaama , mondaama yimwe omuna oohi dhili momeya ndhoka tadhi tekulwa, ena okayaha kena iikulya mbyoka tape oohi.

Omulumentu ta imemeha, a thikama momeya , onyala yimwe oya kwata oshipa yo okwawo oya kwata okaima, a tula mo oohi dhoka a kwata momeya.

Uunona wu li kondje yegumbo lyomiti, wumwe uumati, wumwe uukadhona. Okakadhona kamwe oka tumba okayemele komeya, wo uumati wumwe owa tumba uundini womeya.

Oonzi, dhimwe oontokele, dhimwe oonduudhe, osho wo oontiligane. Oonzi ndhika ohadhi liwa, dho ohadhi tetwa wo omafufu gokombanda ngoka haga eta po iikutu, unene tuu oombindja.

Omusamane gokagala okatokele hoka komutenya a thikamena okandama komeya hoka ka tulwa okanete kombanda. Mokandama muka ohamu vulu okutulwa oohi, tadhi munwa naantu ohaye ke dhi kutha mo, opo ye kedhi landithe nenge ya lye. Ohamu vulu okukuthwa omeya nenge taka suukululwa, iimuna e tayi nu omeya.

Ooshihadha, ano nditye oondhuhwa, nenge ofaalama yoondjuhwa, moka dheedhililwa, nodha indjipalela mo. Nomayi wo geli kondje, yeli ano nokombanda yuushipa, ngoka haga kuthwa ko nokugongelwa opo ga kalandithwe nenge ga tendulwe wo uuyuhwena.

Otu na uundama wa yoolokathana moshilongo nowa simana oshoka, aantu ohaya tekele mo omeya e taga kala moka ye ga pungula, ya ningila uupomba ngele itawu longo we, omo haa kutha omeya okupa iinamwenyo yawo, okutekela iimeno nokulongitha momagumbo. Yo ohaa vulu ishewe okutula mo oohi, e tadhi valathana dhi li owala mokandama mo, nongele dha ningi odhindji ohaye dhi kutha mo e taye ke dhi landitha.

Ehala lyo ku iyuvithila nawa mpoka puna uupundi nuutaafula osho woo okandunda hoka ke etwa po miiti nomiipilangi, nosho woo okandombe komeya moka aantu haya yi mo taya ka dhana nenge taya iyuvitha nawa.

Oondundu ohadhi adhika koofaalama dha handiya yokuushimba. Odha etwa po kombepo sho ya pepe, evi e tali ndumbala. Oondundu dhimwe odhomamanya, ngoka itoo vulu okuga tatula nuupu. Oondjima oko to adha dha londa hoka tadhi dhana, yo aatalelipo ohaye ya nduno okutala nkene uunshitwe nenge nkene Kalunga a shitile.

Moofalama uunene tuu dhokombinga ndjiya yokuushimba omu na omamanya haku londo noondjima, ano iinamwenyo mbyoka hayi kala moonduundu. Uuna tadhi dhana nenge tadhi vululukwa po nenge tadhi iyuvitha nawa oko twaadha dha londa ho.

Moshilongo shetu omuna oshikunino shiinamwenyo shoka hashi ithanwa Etosha, metosha oha mu adhika iinamwenyo yiili ndjoka iha yi adhika mokati kaantu. Aataleli ohaazi kiilonga yiili no yi ili noko mahala giili no gi ili, ta yeya yatale iinamwenyo ndjoka yometosha ngaashi oondjamba noonkoshi.

Oohi dhili mokandama komeya dhika hadhi vulu kukwatwa mo aantu e taya ka landitha nenge ya lye onga oshiyelelwa, nenge ya hawaleke wo ooyakwawo yo pomikunda nenge yopomidhingoloko dhawo.

Kehe oshikunino oshina owala kutya pehala mpaka otapu kunwa oludhi lwoonkenya nduka, pehala mpaka otapu kunwa oludhi nduka noshowo tuu. Ihaya kunu iinima yili mumwe, ano mevundakano, ya ningila uuna nee sho taye ya oku teya iimeno oyo tuu mbika ihayi tula ko ethimbo limwe nenge nditye oshita, ohaye yi iteyele nee yoyene.

OoKafute kaNenganga ya lala, ano ya gondja momuzile, momiti nenge iihwa yi li konima yawo nosho wo oomwiidhi dhi li konima yawo.

Oondjuhwa ohadhi vulu oku telekwa momagadhi nenge momeya, eto fala komangeshefelo hoka aakwashigwana taye ke yi landa po, oshowo wuyi teleke owala ngeya megumbo mulye naakwashigwana nenge aanegumbo yoye.

Moshilongo omuna ombuga moka hamu adhika unene iimeno mbyoka hayi hupu oku nana omeya mevi muule. Oshoka mombuga ihamu lokwa kehe ethimbo.

Ofalama yOondjuhwa, oyo ehala ndyoka hamu kala muna Oondjuhwa odhindji, dhomaludhi gayolokathana nohadhi kala dha tuli lwamo uupokopoko moka ha mu kala omeya gadho. Oondjuhwa ohadhi ku thwamo una aantu ya hala oku ka landitha nenge ya hala okulya.

Uuna omuntu e na ofaalama yoondjuhwa ano tu tye yookahadha oha kala te dhi tekula, nuuna a hala okuka landitha oha kutha mo dhimwe e ta fala komangeshefelo nenge a kuthe owala omayi ngoka hadhi vala e ta tula meshina ndyoka hali tendula uuyuhwena.

Uuna aakwashigwana taya tungu uundama wa wo womeya ohaya longitha nee iinima yayooloka mbyoka tayi ningi oku gamena okandama omeya opo kaaga pite mo gakunguluke gaye komahala gamwe. Ohaya longitha nee ngaashi ooshako dhomavi taye dhi tula mooha dhokandama komeya nenge oonayilona e taye dhi tula mooha dhokandama komeya, kokandama mono taya tula mo nande oohi.

Otuna omambakumbaku ga yooloka moshilongo, na oga simana oshoka gamwe ohaga pulula momapya uuna omvula ya loka, opo sho tamu ka kuna omahangu noshowo iikunomwa ayihe yomomapya, evi olya ninga epu nawa. Go gamwe ohaga yungula omahangu uuna aantu ya teya ko iilya.

Oondundu unene ohadhi adhika haandi ya yokuushimba. Oondundu dhimwe odha etwa po komamanya ngoka ihaaga vulu okutatulwa nuupu, dho dhimwe odha etwa po kevi ndyoka lya ndumbala ombepo sho tayi pepe. Aantu oko haya yi taya ka londa taya ka iyuvitha nawa. Oondjima nadho oko todhi adha hoka.

Ongolo ndjoka oyili moluhwa omuna oomwiidhi dhimwe odha kukuta nale dhimwe oontalala ano dhaziza nawa nomiti wo dhaziza nawa. Ongolo ohayi li ashike iihwa ano nditye omwiidhi.

Aalumentu mboka ya thikama momeya. Aalumentu mbano oyena okandjolo taya kwata oohi oshoka oyena wo okayemele ko kutula oohi, yo yamwe oyeli kondje yondama oyo tu ndjika nomwidhi dha ziza nawa dhaku ndukudha ondama. Oohi dhino ohaye dhi kwata etaya ka landitha nenge ya kaninge iiyelelwa yawo taye dhi tanda etadhi kukuta.

Ope na iinamwenyo yimwe nkene ashike sha shitwa osho miihwa owala, ano hashi adhika pomahala mpoka pwa thita omiti dha ziza nawa. Iinamwenyo mbika ngaashi nee uudhila, ohawu tungu iihadhila yawo wa tungila miihwa mo. Osho wo omayoka nago otoga adha wo niiyengele ya londa komiti odho tuu ndhoka.

Oto vulu okukuna iikwamboga yoye melandulathano, ya pitithilathana po omahala, opo uuna toyi teya ko itashi ku pe iilonga kutya oya thita nenge yi li mumwe, oto vulu owala okuyi kutha ko nuupu. Iikwamboga ohayi ka landithwa, ano to fala komangeshefelo nenge wu lye megumbo naanegumbo.

Aasamane ye li yaali ye li meni lyokandama moka mu na oohi ye dhi tula miiyaha iyali, shimwe oshiluudhe shimwe oshitiligane nakamwe wo okashona ke li peke. Nomusamane wo gumwe a zala ohema onduudhe e li kondje yokandama.

Ehala lyoku iyuvithila nawa puna oshipundi shoka shoku kuutumba kombanda okuna etala ashike ndiya lyehala ndyono opuna omeya nomwiidhi gwadhingoloka omeya ogo tuu ngo.

Oshikunino shakunwa uumeno wuli melandulathano kookamwe yaninga uumpungu uule. Oshikunino ohashi tekelwa omeya opo uumeno mbuka wukale wuuvite ano ombili wahapa nawa wo owa ziza ngaashi wuli nga.

Omusamane nomukulukadhi. Omusamane okwa zala egala eludhe, oshowo ombulukweya ontokele oya kutumba puupundi noko mbinga ndjiya okuna omeya. Pehala mpano opehala lyoku iyu vithila nawa oyeli meni lyoka tala ano meni lyoka ndunda nomamanya wo geli komeho yawo ga tungapo okandundu.

Edhila ndika oli li mongundu yiikwamawawa mbyoka hayi tuka, ashike lyo ohali tuka muule li vule oondjuhwa. Ohali liwa, oto vulu okuli ninga osheelelwa shoye nenge to kanga owala e to li ngeya inaali tulwa momeya.

Omusamane ngoka a thikama momeya, a tumba okanete. Meni lyokanete omu na oohi ndhoka a kwata mokandama komeya oko tuu hoka. Oohi ndhika ohaye ke dhi landitha nenge ndi tye taya ka lya onga osheelelwa shawo sha kehe esiku, nenge yedhi tande e taye dhi aneke dhi kukute.

Oshitukutuku shaatalelipo, mwalonda aatalelipo yolwaala olutiligane, mboka taya ende yo otaya talelepo omahala gi ili nogi ili. Unene ohaya talele po momahala moka hamu kala iinamwenyo.

Omuntu a londa kondundu ndjoka ya etwa po komamanya gi ili nogi ili ano omamanya gamwe omanene lela gamwe omashona golwaala olutiligane. Omamanya ngaka ohaga adhika koofaalama dho kombinga yokuushiimba.

Ongandu yili komukunkulo dhomeya, ano nditye yili metale. Ongandu ndjika ohayili onyama, uuna yamono oshikulya ngaashi ohi nande oshinamwenyo shayimo epuko ongandu ohayi yinukile nokuyilya opo yiihupithe.

Etungo lyatungwa miihwa ano tali monika kohi yuumuti mboka waziza nawa. Metungo muka otovulu okuya mo tolala mo nenge tovulu oku gondjamo. Otamu monika woo uundunda nenge uutala owundji wuli melandulathano mboka wolwaala olutokele watulwa kokule netungo ndika .Moka tovulu woo okugondja mo nenge okulala mo nosho tuu.

Aalumentu yeli yaali yazala omakalanyana oshowo omatyuputa ano omakakuku gatsa moongolo gokulongitha yena oshihupulo taya yeleke ano taya longo omwiidhi . Omwiidhi nguka omwiidhi gwongwena.

Omuntu oto vulu okukala wu na ofalaama yoye yookahadha, mboka ho kala to ya tulile mo iikulya nomeya, opo wo ya valathane yo yi indjipale. Uuna ookahadha ya vala omayi ogendji ohaga kongololwa mo noku ka tulwa momashina ga tendule uuyuhwena wumwe. Aantu ohaye dhi kutha mo wo opo ya ka landithe nosho wo okulya momagumbo.

Otuna iikwamawawa yayoolokathana moshilongo yimwe ohayi kala momagumbo tayi tekulwa kaantu ihayi tuka oshinano. Yimwe ohayi tuka yo ohayi valele omayi gayo komiti, iikwamawawa mbino oyasimana osho oha yiliwa, opuna yimwe mbyoka ihayiliwa nAawambo oyi itaala kutya ngele oweshi mono ohashi vulika tomono oshinima oshiwinayi.

Methimbo ndika lyonena, aantu ihaya tekele we iikunomwa yawo mboka yili miikunino noonyala nenge noopayipi. Omuna uupomba mboka hawukala wuli watulwa mombanda mboka hawu ipatulula ashike woyene uuna ethimbo lyaadha lyokutekela.

Opena oofalama ndhoka hadhi adhika handiya yokuushimba, oofalama odho tuu ndhoka omuna oondundu dhimwe oonde shinene itaakuvulu okulondwa unene ngashi kaantu, dhimwe oofupi, niinamwenyo ngaashi oondjima omo to dhadha moondundu, nomiti dhimwe odha kukuta nadhimwe inadhi kukuta.

Omeya taga fuluka mevi nenge ano ga kungulukila mesilu olyo tuu ndoka nomiti dha dhingoloka esilu ndoka, dha ziza nawa, dhimwe odha lala, dha kukuta ano kaa dhi na we omwenyo.

Uuna omvula ya loka, embakumbaku ohali ya mepya nenge moshikunino, e tali pulula opo evi lyi kale epu nawa lyo li wape oku kunwa iiyimati mbyoka ya hala okukuna. Nuuna nee ya koko iimeno oyo tuu mbyono ohaye yi teya ko etaa ka landitha nenge ya lye momagumbo.

Omukulukadhi nomusamane, omusamane ngoka tu ulike ondjuhwa ndjoka yi li mokakuku ka ningwa noshipa. Kahadha nguka oha liwa nenge ta vala omayi ngele omukiintu nokandama wo ke li pevi moka mu na omeya, opo ookahadha ya nwe uuna ya sa enota.

Iikwamboga mbyoka ya ziza nawa yili melandulathano ya tegwa okutewako uuna ya pya yi ka tulwe moositola ngaashi oShoprite noWoermann Block nosho tuu opo yi landwe kaakwashigwana ya kalye komagumbo.

Okashina kolwaala olutiligane hoka ka kwatwa komulumentu ka ndjikwa mevi, opo ka pulule ye omuntu a wape okukuna mo iimeno ye nenge iiyimati nenge iikwamboga, nakehe tuu shoka ta dhiladhila noku na ohokwe yoku shi kuna mo.

Uumuti mboka wa kunwa muunayilona wo lwala olutokele uumuti mbuka oto vulu okuwu landitha uuna wa koka to ka landitha kwaamboka ya hala ya ka kununune nowu ninge omiti ominene dhi wape dhi ninge tule ko iiyimati ngoye toka landitha wo niiyimati mbyoka ya tulwa ko komiti odho tuu dhoka.

Moshilongo sha Namibia omuna ehala ndoka haku tiwa Etosha, mEtosha ohamu edhililwa iinamwenyo yi ili noyi ili. Yimwe ohayi li aantu, yimwe ihayi li aantu. Oongolo ohadhi li omiti, ano nditye oomwiidhi noshowo iihwa, ashike ihadhi li onyama.

Ondjuhwa ye kondombolo ndjoka ya edhililwa moshikuku muna omwiidhi. Oshikuku osha ningwa noondhalate osho wo oosamente pevi, opo kaa yi pitemo.

Ongadu, yili kooha dho mulonga, yili momeya ya tega owala iikulya yawo yeendopo nenge mboka ta yeyi hindi, nenge mboka taya hedha po pepi nayo yo ye yalye nenge ye ya nukile.

Opu na omatemo goludhi ngaashi lwa mbakumbaku . Omatemo ngono nkene galongwa oga longwa ashike gokupulula evi . Aantu ohaye ga longitha opo ya pulule omavi gawo ngaashi omapya oshowoo iikunino etaya kunu omiti dhawo.

Omvula ngele ya loko omeya ohaga tondoka momisilu ndhoka dhi li mokati koondundu. Oondjima ohadhi kala dha londa koondundu tadhi dhana. Aatalelipo ohaye ya woo ya tale uushitwe nkene Kalunga a shita iinima iiwanawa mwa kwatelwa oondundu.

Omulonga ngoka hagu kwatwa oohi gonomola ontine. Kooha dhomulonga oho tuu nguka okuna oomwiidhi, dhimwe odha kukuta, dhimwe odha ziza. Momeya ogo tuu ngoka oha mu vulu okutekwa, aanru ta ya ka nwanenge ta ya ka yoga, oshowo okulongitha momagumbo.

Omusamane gomukuluntu a thikama petale lyomeya pu na okangoma okatokele. Etale olya kundukidhwa komwiidhi gwa ziza nawa.

Okashina hoka kokupulula ke na omalwaala giili no giili gamwe omatiligane gamwe omashunga. Okashina haka oha ka pulula mevi uuna wa hala okukunamosha.

Omamanya ngoka oga longathana omanene nene nomwiidhi gwa mwena mugo noshowo tuu endombo. Omandombo ngaka oga mena ga ninga omale gena noongala ano ga koka ga piitilila.

Okapate ko ku enda omatukutuku ka kundukidhwa koomwiidhi, osho wo oondundu dholwaala olutiligane ndhoka hadhi adhika koofaalama dha handiya yokuushimba. Koondundu hoka oko haku kala kwa londa oondjima osho wo iinamwenyo mbyoka hayi adhika moofaalama.

Moofaalama oha mu adhika oondundu dhoondondo dhi i vule. Dhimwe oonde shinene itoo bulu oku londa ko. Dho dhimwe idhi li hwepo haku vulu oku londa naantu.

Egumbo lya tungwa nawa. Muna ondunda yoku lala ndjoka ya tugwa noodhopi. Nomomiikala omwa topolwa wo nosamende ano noodhopi dhosamende. Nomiiti dhili mbali dhoka dhili meni lyegumbo dhomizile dhoku uhala nenge nditye dhoku gondja.

Aasamane yeli yaali ya zala oohema oonzinzi. Ya kalela oondjamba ndhoka tadhi ifile omavi. Tadhi kutha pomamanya ngoka dhe ga tatula.

Okandama moka muna omeya oshowo iinima izizi kombanda. Mokandama muka oha mukala oohi, aantu ya tulamo oohi dhawo yoyene, kadhishi ngashi dhoka hadhi kwata owala kukeshe gumwe, ashike odhe yemwene.

Omusamane atumba oondjuhwa dhili mbali yimwe onduudhe yo onkwawo oyolwaala olutiligane. Noondjuhwa woo odhindji dhomalwaala gili nogi ili, puna yonkanga puna onduudhe, nopuna ontiligane. Dhimwe odhili woo moshikuku shoka shaningwa niiti nomweelo goshipilangi .

Otuna uundama wayoolokathana moshilongo ,moka hamu tulwa omeya nenge omvula ngele yaloko okandama etaka udha omeya, aantu ohaya vulu okutulamo oohi dhawo yaningila ngele dhiindjipala ohaye dhi kwatamo etaya ka lya onga oshiyelelwa shawo nenge yafale komangeshefelo etaya ka landitha yamone oombongo.

Omadhila geli momeya gedhina ndoka hakutiwa oo amutoka kanyandi, omadhila ngaka ohaga hupile owala momeya omo ha gali oohi oshowo uuvolovolo ano uuhi mbwiya uushona ina waadha okuninga oohi dho kuliwa.

Omamanya golwaala olutiligane ngoka ga etapo oondundu. Oondundu ndhika oha dhi adhika kombinga yokuushimba. Opuna wo uumwidhi wamena momanya moka, wumwe owa ziza, wumwe owa kukuta nale, ano wasa omutenya.

Omapya ngoka go kowambo uuna aantu yalonga noyateya iilya, ohayatsu omahangu ngoka, nokuthitha yamonemo uusila. Mboka hawu ningi omboloto yopashiwambo ndjoka hayi ithanwa takuti oshikwiila.

Omunino ohagu tondoka omeya ngoka gu uka kaakwashigwana nenge nditye gu uka kuupoma womomagumbo nenge womomudhingoloko. Omunino ohagu fulilwa oshilambo opo gwa tsipulwe kiihawuto nenge kuunona mboka ihawu uvuko.

Iikuku oyindji mbyoka ya ningwa noondhalate osho woo iipeleki pombanda. Miikuku muka omwatulwa oondjuhwa. Oondjuhwa ndhoka ohadhi indjipaleke miikuku oyo tuu mbyoka. Etadhi valelemo naantu ohaye dhi kwatamo ya ka landithe nenge yalye onga iiyelelwa.

Embakumbaku lina omatemo omatiligane lyo embulawu tali pulula opo aantu ya kunemo iilya nenge ya ninge oshikunino. Oshikwatelela owala kutya omuntu okwahala oku kunamo shike moshilwa sha mbakumbaku osho tuu sho.

Oto vulu okuninga ofalama moka mu na owala oondjuhwa ano ookahandha. Oondjuhwa ndhino ohadhi valathana e tadhi indjipalelemo nomayi oho ga kuthamo nokugafala muushina wokutendula omayi wu ninge uuyuhwena e to fala wuka landithe nenge wu lye megumbo.

Eshina lyopaunongononi lyolwaala olutokele ndoka hali longithwa okuteya iiyimati, ohali tala woo ngele oya adha okutewa ko komiti dhawo hoka ya ima nenge ya tula ko.

Ookahadha yolwaala olutokele mboka ya tulwa koshikuku, ndjika ofaalama yoondjuhwa. Ohadhi kuthwa mo nee e tadhi dhipagwa. Aantu oha ya ka landitha onyama nenge ya landithe dhi na omwenyo , nenge ya kongolelole omayi ngoka ga valwa kookahadha mbaka yeke ga tendule ga ninge uuyuhwena nenge ye ga lye po.

Oondundu ohadhi adhika unene moofaalama dhokombinga yokuushimba. Otu na moshilongo oondundu dha yoolokathana, dhimwe odha ningwa mevi, ano ombepo sho ya pepe ngeya, e tayi gongele evi, tali ningi oondundu. Dho dhimwe odha ningwa momamanya ngoka itoo vulu noku li tatula. Oondundu odha simana oshoka iinamwenyo ngaashi oondjima oko to adha dha londa ho.

Moshilongo shaNamibia omu na ondundu ndjoka hayi ithanwa ondundu ontiheyali, ano ondundu ndjoka ondeendeka moshilongo ashihe. Oyili komahala gokomunkulofuta, ano komahala ngeya ga talala. Aanasikola nenge aantu yiili no yiili ohaya yi taya londa kondundu hoka, ano taya kiiyuvithila ko nawa.

Omukadhona ngoka athikama pondundu ndjoka ya mbolokotela ano yafa yina iilambo hamu vulu okutondoka nomeya una omvula ya loka noondundu wo dhi li kokule. Oondundu huka oha ku vulu wo okulonda oondjima tadhi uhala dha londa hoka niinamwenyo ngaashi oondje, omakoko omo toyi adha mo

Okandama komeya hoka keli konima yoshipeleki. Okandama haka oka tulwa oonayilona meni opo omeya gaaha pite mo. Omeya ngano ohaga tekelwa mo kaantu yo yene taa tekele mo nomayemele nenge niiyaha osho wo nenge uuna omvula ya loka okandama hano ohaku udha komeya.

Omukulukadhi nomusamane yathikama kokakuku koondjuhwa dhoka dhiliko dhalonda kiipilangi opena wo nomeya ganingilwa okala moka oodhjuhwa dhaningila okunwa uuna dhasa enota

Onduli ndjoka onde yivule iinamwenyo ayihe oya kalela omwiidhi oshowo omiti oshoka odho hayili noshowo etamba lyomeya unene ngele wasi enota

Omusamane ngoka ti imemeha e li metala embulawu, a tula mo uumbaki mboka wu na omeya mu na uuhi mboka wokumonikitha ehala li kale lyoopala.

Opu na iinamwenyo mbyoka hayi adhika momahala ngaashi mEtosha. Iinamwenyo mbyono hayo naanaa hayi kala paantu, ohayi kala owala miihwa. Yimwe oya nika oshiponga, yo yimwe oto vulu oku shi guma nenge oku shi kwata nokushi kayila. Iinamwenyo opu na wo mbyoka iile yi vule iikwawo sho yi li mehala moka, ngaashi onduli oyo oshinamwenyo oshile.

Opo wu kune epya lyoye nenge oshikunino shoye owa pumbwa embakumbaku ndoka tali pulula opo li ninge evi epu manga inoo kuna , shi kale wo oshipu komuntu uuna ta kunu .

Aakulukadhi ya tatu oya kalela oshikunino shawo shoka sha mena nawa, sha ziza nawa. Moshikunino oya ninga mo uundnila mpoka taya kala taya endele, uuna taya tekele oshikunino shawo nenge taya likolako nenge taya teya shoka sha tulako memge nditye iiyimati.

Aagundjuka ye li yaali ye li meni lyokandaama moka ya tula mo oohi dhokumuna nomusamane gumwe e li kondje yokandama e ya thikamena. Oohi ndhika ohaye dhi kwata mo e taye ke dhi landitha nenge ya ka lye taya ningi onga osheelelwa sha kehe esiku.

Okashina kolwaala olutiligane hoka taka longithwa komusamane a zala ombulukweya ombulawu. Ano ekalanyana embulawu noma nomatsuputa. Kombinga hwiya wo oku na oomweenge dhuushimba dhoka hadhi tewako una dhapya. Okashina hano ohaka teya iiyimati kooyina nohaka tala mbyoka yapya.

Aantu ohaya ka talela po omahala gi ili no gi ili hoka haya yi ko noothayila, taye ke dhi dhika onga oondunda dhawo moka taya ka lala ethimbo olyo tuu ndyo. Ohaya dhike po wo omasiga mpo taya kala taya telekele.

Omuthigululwakalo gwopashiwambo oguli gwasimana ,ano uuna uunona tawu kafukalekwa nenge pena iituthi yomafundula ,aagundjuka ,aakulukadhi naasamane ohaya zala iikutu yoondhelela taya simanekitha omuthigululwakalo gwayo. Ohaya tumbu nee iiyuma komitse noshowo

Onduli oshinamwenyo shoka oshile shivule iinamwenyo ayihe muuyuni . Onduli ndjika shampa tayinu omeya ohayi toywo omagulu gayo oshoka onde noonkondo. Onduli ohayili owala omiti ano omafo gomiti ihayili onyama. Onduli uuna ya adhika kiinamwenyo mbyoka yahala oku yilya ohayi thanga nomagulu.

Mongaashingeyi oondjuhwa ohadhi munwa hadhi ningilwa iikuku momagumbo nenge ofaalama yoondjuhwa etadhi valathana, tadhi vala omayi ngoka taga kuthwamo noku gongelwa opo gaka landithwe moositola dhomangeshefelo nenge woo dhidhipagwe etashi ningi iiyelelwa.

Mefuta ohamu adhika iinamwenyo mbyoka yomaludhi giili nogiili . Ohamu adhika oohi, oombwa dhomomeya nuudhila wo ngaashi oohamutokakanyandi nuudhila wopomafuta.

Omamanya golwaala olutilagane, ngoka ga eta po ondundu, oondundu ndhika ohadhi adhika koofaalama dhokombinga ndjiyaka dhokuushimba. Koondundu huka ohaku kala kwa londa oondjima nenge iinamwenyo mbyoka hayi londo hayi adhika moofaalama.

Monkalamwenyo oshasimana oku kiyuvitha nawa nenge nditye oku katalelapo omahala ngoka inwenda nale ano okukadhengwapo kombepo yimwe ope , aantu ohazi ne komahala ngili nongili tayi hoka inayenda nale okutya opa tovulu okumbwinda okutya opa tovulu okulanda koondundu noshowo tu.

Mombuga omuna iimeno oyindji mwa kwatelwa oWelwitschia. Iimeno mbika ihayi pula omeya ogendji oshoka omvula mombuga kayi shi oyindji, ohayi nyaganyamo owala ethimbo limwe. Iimeno mbika ohayi hupu mokunwa omeya, oshoka oyi na omidhi omile ndhoka hadhi ka tala omeya mevi.

Opu na omagumbo ngoka haga kala ga tungwa komikunkulo dhomilonga nenge dhoondama. Aantu mbono haya kala momagumbo mono ihashi kala oshidhigu kuyo okumona omeya nenge ngele oye na iinamwenyo ihashi kala oshidhigu kuyo oku yi nwetha nenge okuyi kongela omeya.

Uunona wuumati nuukadhona, naakulukadhi mboka taya halakanitha evi ndoka ya kutha mpoka ya tula okayima kafa okandama, kooha okuna oomwiidhi dha ziza nawa, dhe ka kundukidha.

Oondundu dha ninga esilu nomiti dha mena moondundunomontuu moka dhakukuta. Niikogo wo yili mombanda iitokele, yi li owala mewangandjo ashike kayi shi yomvula.

Omuntu a thikama koondundu dhoka dha ninga omasilu ogendji gendji. Moondundu muka omuna omiti dha mena, oomwiidhi, omiti dhimwe odha kukuta. Dhimwe omitalala, noomwiidhi wo dhimwe odha kukuta, dhimwe odha ziza.

Oshikunino shaziza nawa pevi nopombanda shatulwa ko iiyimati nondjila woo mpoka to pitile uuna to uuna kononako nenge toteyako iiyimati mbyoka hayi menekeko.

Omulumentu ngoka azalaonguwo ontokele eli mehala moka muna omakopi geli gatatu gena omeya, osho woo ena okasindo peke omulumentu nguka ota kongo uuyelele wontumba.

Omatama gamwe omatiligane gamwe omazizi, ngoka omazizi taga ulike kutya inaga pya natango. Omatama ohaga tulwa miiyelelwa ngaashi moonyama, moohi nosho wo kehe osheelelelwa.

Omusamane a zala omanayilona, enayilona lyembulukweya nolyembindja e na opayipi peke. Mopayipi moka otamu zi omeya ano ta tsinine muumbamba nosho wo etala embulawu li li konima ye.

Ookahadha ohaya tekulwa momagumbo nenge omuntu nkene elipo okuna owala ofaalama ye yookahadha hedhi tulile mo iikulya oshowo omeya opo kaadhi silemo ondjala. Ookahadha oto vulu okukedhi landitha dhina omwenyo nenge dhasa. Todhi fala komangeshefelo nenge wulye megumbo.

Moshilongo omuna oondoolopa odhindji dhi li pomahala ga yoolokaaa. Aantu ohaya zi komikunda, ta yeya moondoolopa odho tuu dhika. Oku konga iilonga nenge nditye omawu hupilo.

Opuna woo oshikwiila shopashiwambo shoka omuntu hotsu uusila ano hotsu iilya eto ningi uusila mboka hawu telekwa noku ninga oshikwiila .Oshikwiila shino osha simana oshoka osho pamuthigululwakalo nookuku yonale oyo kwali ya ninga omboloto yawo ya kehe esiku.

Oohauto dholwaala olu tokele, dhi li mbali, ta dhi ende muundjila mboka wu li mesiku, moka lya etwapo koondundu odhindji dha kundukidha ehala olyo tuu ndyo.

Aakulukadhi , aasamane nosho wo angundjuka yathikama pokandama hoka kena omeya tatala oohii, momeya kutya oha getwamo ngiini nayihe wo mbyoka haya dhikwa momeya.

Okapate ke li mokati koondundu hoka ka dhingolokwa kuuhwa uufupi mboka wa ziza nawa nomuti wo omunene kaagu na omafo nooshowo oonte dhetango, ano uuyelele wetango mboka tawu ulike kutya etango olya pita noondundu dhi li wo kokule.

Etale lyomeya moka hamu adhika iinamwenyo ngaashi omafuma, omayoka noohi. Omu na wo omavo ngoka haga mene mo noga tula ko oongala, ano oonsheno. Omavo ngaka ohaga fulwa mevi uuna ga koka e to ke ga paka po nohaga liwa.

Aagundjuka ye li pehala lyomaiuvithilonawa, ya kaalela okataafula, haniya oku na omeya, nokanwena woo kaziza nawa. Pomahala mpaka aagundjuka oha ya iunganeke opo yaye ye ki uvithile nawa hoka, uuna ye li nookuume kawo nenge nditye ookahewa kawo.

Omakanda geli gaali ngoka limwe olina okandyolo koku kwata oohi lyo limwe olina okapilangi noshi yaha ya kalela ethayila meni muna omeya.

Uuna omvula ya loko omeya ohaga talama ngaashi naanaa pomahala ngono pwa nika olusilu nenge ndi tye moondombe. Ohamu kala wo iinamwenyo mbyoka ya shitwa yomomeya nenge yimwe ye ya owala okunwa omeya.

Omambakumbaku oge li pamaludhi. Opu na ngono haga pulula opo aantu ya kune. Opu na ngono haga teya uuna iikunuwa yaadha oku tetwa, po opu na ngono haga kunu. Ano, agehe oga simana.

Oontana dhanelende lyUugwanga dhimwe odha kuutumba dhimwe odha thikama dha zala iikayiwa noondhelela, ano iikutu yopashiwambo nekanda wo lyawo limwe lya kuutumba lya zala egala lyondjeke.

Okandjila ka pita meni lyoluhwa. Okandila haka otaka vulu okukala haka endwa kaantu nenge haka endwa kiinamwenyo. Yo iinamwenyo yimwe ohayi kala ya gondja kohi yiihwa mbyoka ya ziza iinamwenyo ngaashi omayoka. Uudhila ohawu tungile ko iihadhila yawo nosho wo iipuka ayihe yomiihwa.

Omusamane ngoka azala ekalanyana embulawu oshowo omatyuputa omaludhe nokagala okatokele adhika iitenda ye momeya ano metale ko koha dhomeya hwiya okuna iihwa yanzinza nawa nomiti osho wo omwidhi.

Okapate kokweenda iitukutuku nenge aantu hoka keli mokati koondundu, nosho wo omano gatula okapate pokati nuuhwa wo mbuka uufupi noondundu dhili kokule, ndhoka dha etwapo komavi omatiligane hadhi adhika naanaa koofaalama dhokuushimba.

Oondundu oonde dhili mofaalama oshowo omwiidhi dhakukuta nuumuti wuli mo ashike kookamwe nomamanya wo ngoka geli mo omanene nomashona, gevulathane.

Kehe egumbo olina ehala mpoka aantu haya telekele. Ano pomahala mpono ohapukala ne pwatentekwa uutaafula mboka hawu pakelwa iinima ayihe nenge nditye iikulya, uuyaha, uusindo, uulapi, awuhe wokulongithwa mehala ndoka lyokutelekelwa.

Okashina kolwaala olutiligane hoka keniwe komusamane teka longitha okupulula mevi, opo a wape a kunemo iikwamboga nenge iimeno mbyoka a hala. Nongele ya koko, oho teyako iiyimati mbyoka e to ke yi fanditha, nenge wulye megumbo naantu yaandjeni.

Embakumbaku lyolwala olu tilingane ndoka lyalondwa kamati yeli yaali talipulula opo aantu yakune ko kombinga ndjiya okwanzinza nawa kuna iilya, omapungu, omakunde, nikwawo yangwedhwapo mbyoka hayikunwa momapya

Omusamane a zala ombulukweya ontokele nokahema okaluudhe e li petale lyomeya, a kalela oohi, shoka tashi ulike kutya okwa li ta kwata oohi momeya ogo tuu nga.

Okashina koku teta omwiidhi hoka taka hingwa komusamane golwaala olutiligane taka tete omwiidhi nguka. Ashipeya ka hala oku gu thikitha pamwe nande ka hala okugu teta po thiluthilu. Omwiidhi nguno opuna dhimwe dhasa nale shodha tetwa, po opuna dha ziza oshoka inadhi gumwa natango.

Moshilongo omuna oondundu ndhoka dhimwe odha etwa po owala komavi dho dhimwe odha etwa po komamanya. Moondundu muka oto adha mo nee iinamwenyo ngaashi oondjima, naantu ohaayi taya ka talelepo oondundu odho tuu ndhi yo tayi ithanekele ko nomafano.

Aagundjuka yeli yane ya thikama poshikunino shoka sha ziza nawa , yegumwe gwokambindja okatokele okwa kutumba , ngu gumwe gwomukulukadhi athikama okuna embo peke ta shanga uyelele kombinga yiikwamboga nenge nditye iikunwa mbyoka yakalela taya tala

Oohi ohadhi kwatwa muundama nenge nditye momatale nosho woo momilonga. aantu manga nee inaye dhilya ohaya tete taye dhi tete mepunda noku dhi vutula opo ya kuthemo omandjandja naayihe nzoka ihayi liwa ya kala mepunda, dhimwe ohadhi landithwa omuntu tafala komangeshefelo eta landitha.

Omukulukadhi eli metala lyiipeleki nendoloma lyomeya gakaka, ena okadhinditho hoka haka kuthako iiyagaya kombanda yomeya.

Omeya geli mokandombe kadhingolokwa komiti nokoomwiidhi dha ziza nawa, katulwa mondhalate yoshipa.

Omatama uuna ga ninga omatiligane ohaga likolwa ko, ano haga kononwa ko e ta ga yogwa nohaga tetelwa miikulya ngaashi oonyama dhomaludhi.

Aakukadhi naasamane yeli okangundu yamwe yo muyo oya zala uumbindja wa faathana ya kaalela nenge ya ngundumanena okandama, mokandama muna oohi.

Ombawutu yili pomulonga. Ombautu ndjoka ohayi taaguluka omulonga mwa londa aantu nenge taya kwata oohi yeli momulonga.

Onduli yili miihwa, ya pititha mo elaka. Miihwa omu na omiti omile, uumuti uuhupi, iigwanga nomwiidhi.

Aasamane yeli yaali, ye na okandjolo hoka haka kwata oohi momatale, ndhoka dhe ya nefundja omvula ngele ya loko ya dhiginina.

Iiyimati yili moshikunino mbyoka hayi liwa kakwashigwana. Opo wuyilye oho teteko iipeta yokombanda, eto li ne shi to adha pokati.

Omusamane gomukuluntu athikama moshikunino sha kunwa iiyimati yi ili noyi ili, yili momikweyo omile leka nondoloma yina ominino onde yoku tsinina noku sha shamina iiyimati mbika opo yi koke noyi tuleko nawa.

Ehala lyomaiuvitho nawa nuupundi nuutaafula wuli pondje li li pokati komiti dhili mbali omile nokangwena kaziza nawa keli kundukidha.

Iikunino yimwe ohayi kala yatendwa nawa yaningwa uuhala wuthike pamwe, opo mukunwe shoka sha pumbwa okukunwa mo shatulwa uuti wuli melandulathano uuleleka nohashi kala sha pululwa.

Okandama ka tungwa noondhopi dhosamende meni lyokandama omu na omeya mo momeya omu na oohi, omusamane gomukuluntu okuli meni lyokandama ta kwata oohi.

Oondundu dhina oomamanya ngoka iihaga tatuka nuupu, noomwiidhi dha kundukitha oondundu , noomiti dhakukuta noomamanya gamwe oga londa thana gamwe oga halakana.

Omeya ngoka hatu adha momatale nenge miishana, oha tu kwata mo oohi dho pa Shiwambo. Oha tu ga longitha okunwa uuna kaa pena uupomba nenge uukanala. E ta tu ga longitha wo okuteleka no ha ga nuwa kiimuna.

Omusamane eli moshikunino ti imemeha, ano ti iyolitha a kwata iiyimati ye sho ya tula ko nawa yo oya ziza.

Moofaalama dhomuushiimba omuna omamanya golwaala lwafa omuhoka gwomakunde. Omamanya ngoka oga nduluka po oondundu, mo moondundu moka omvula ngele ya loko, omwiidhi ohagu ningi omule e ta gu zizi nawa we ga dhiingoloka.

Omusamane gomukuluntu eli mokandama kena omeya. Katungwa noondhopi dhoosamende . Mokandama omuna oohi otakwata oohi nokandjolo.

Omusamane gondjatha ontokele a tumba okayemele ota kwata oohi mokatale moka mu na omeya niiyagaya yi li kombanda yomeya ya ziza.

Ookahenge ya thikamena etale lyomeya nomwiidhi omukukutu gwa dhingoloka etale ndika, nomamanya wo ga dhingoloka etale olyo tuu ndoka.

Eshina lyoku teta omwiidhi. Lyiili momwiidhi ngoka gwa ziza nawa noguthike pamwe, tagu li tete noku gu li elekanitha kaagu kale omule.